Abantwana abancane abahleziyo phansi. Bahlezi endaweni ehlanzekileyo. Abantwana laba baphethe amakomitsho ezandleni. Abanye baphethe amakomitsho alombala oluhlaza, abanye baphethe amakomitsho alombala obomvu.

Abantwana abancane abahlezi phansi, esibabiza sithi ngokhekhe. Abantwana bathwele amankomitsho, okutshengisela ukuthi kukhona abakunathayo, njalo bahlezi endaweni ehlanzekileyo.

Abantwana abanengi abakhanya bezidlalela emagcekeni kukhona njalo owesifazane okhanyayo khonapho okutshengisela ukuthi engabe engumbalisi wabantwana laba kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi njalo abantwana babukeka bejabulile ukuth bayadlala.

Abantwana esikolo abahlezi ezitulweni. Abantwana laba bagqoke ama uniform bonke njalo kukhona itafula phambili kwabo. Eceleni kukhona umduli lapho ababalisi ababhala khona umsebenzi wabantwana

abantwana abancane nxa befunda esikolo ababalisi bandise ukubuya lemfanekiso etshiyeneyo eminye iyabe ilezinyamazana njalo eminye iyabe ibhalwe inombolo befike befundiswe abafundi abancane

Abantwana abamileyo emagcekeni kukhanya bezidlalela. Abantwana laba phakathi kwabo kukhona omama ababili okukhanya ukuthi kungaba ngababalisi babantwana. Eceleni kukhona izihlahla ezincane eziluhlaza.

Abantwana besikolo abanye abahleziyo njalo bagqoke impahla zesikolo ngemuva kwabo kukhanya umduli lapho umbalisi abhalela khona umsebenzi wabantwana njalo umduli lowu umnyama

Abantwana besikolo abagqoke amayunifofumu alombala ofanayo ukhona obambe into ekhanda ,elombala wesibhakabhaka ,emuva kulomduli lapho umbalisi obhala khona umsebenzi wesikolo.

Ababalisi bemakhaya abanengi balokhe besasebenzisa umduli nxa bebhala umsebenzi wesikolo. Ababalisi abafundisa emadolobheni sebephucukile, sebesebenzisa ama phurojekitha ukufundisa abantwana.

Ingwalo zabafundi zokubala, abafundi kulesikhathi lapho abahamba khona besiyabala izingwalo bayabe bedinga ulwazi olutshiyeneyo, ngakho ababalisi bayabagqugquzela ukuthi behlale bebala ingwalo lezi.

Abantwana besikolo abaquthileyo abanye bamile phakathi kwabo kukhona njalo abantu abakhanya ukuthi ngababalisi, abantu laba bakhanya njengabantu abathatha umpikitsha, abanye baphakamisile izandla.

Abantwana bahlezi ekilasini njalo emdulwini umbalisi ubhalile umsebenzi, ubhalile ngetshoko elombala omhlophe okutshengisela ukuthi ngumsebenzi wabafundi okumele bewubhale besasekilasini.

Umduli wesikolo owakhiwe ngezitina kukhona iphepha elimhlophe elinamathiselweyo lapha, iphepha lelo libhaliwe okutshengisela ukuthi abafundi bayabuya bezobala.

Umnyango ovulekileyo. Umnyango lowu uphendwe ngephenda elombala omhlophe njalo phezulu kubhaliwe ngamabala amnyama. Kukhona umduli olezitina eceleni.

Ababalisi ezikolo bayabhala emdulwini, bayabe besebenzisa amatshoko. Ababalisi ababhala emdulwini ngababalisi abafundisa ezikolo ezisemakhaya, abasemadolobheni sebesebenzisa amaprojector nxa befundisa abantwana.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu kukhanya bemile egedini njalo kukhanya bethwele izikhwama ngemuva, kukhona njalo abanye abakhanyayo phakathi esikolo bemile.

Abantwana besikolo abakhanya begcwele duzane kwamakilasi. Okutshengisela ukuthi kakusiso isikhathi sokufunda, njalo kukhona utshani obuluhlaza phakathi lapha. Kanye lezihlahla ezikhanyayo.

Esikolo phakathi kukhona izihlahla ezinkulu njalo kukhona abantwana abakhanya behamba kukhona njalo ibhakane elibhaliweyo egedini elikhanya ukuthi lingabe libhalwe ibizo lesikolo.

Iphepha elinamathiswe emdulwini elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi kungabe kubhalwe imithetho yalapha esikolo okumele abafundi beyilandele nsukuzonke.

Ababalisi nxa befundisa abantwana abancane abase primari bayabuya lamaphetshana ayabe ebhaliwe inombolo nxa befundisa umbalisi uyaphakamisa iphetshana abe esebuza abafundi ukuthi bebale okubhaliweyo nxa kuyinombolo bazakhuluma inombolo ebhaliweyo

Izikolo ezinengi zilama uniform njalo ama uniform lawa ayabe etshiyene. Lokho bakwenzela ukuthi abantwana abaswelayo bengabonakali phakathi kwabanye abantwana ngoba bonke bayabe beqoke izinto ezifananayo.

Umntwana ohleziyo, ngemuva komntwana kukhona umduli okhanyayo lapho ababalisi ababhala khona umsebenzi wabantwana njalo kukhona igwaliba mduli elinamathiselweyo ngemuva kwakhe

Abantwana besikolo kulezi insuku sebehamba labomakhala ekhukhwini kumbe ama laptop bayabe besiyafunda besebenzisa ama laptop lawo njalo kukhona I laptop elombala oluhlaza ekhanya isetshenziswa ngabantwana besikolo

Owesilisa ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ibhulugwe kanye lejakhethi. Ekhanda ugqoke ingwane elombala omhlophe kukhanya ukuthi engabe efundela umsebenzi wezandla.

Abantwana besikolo abagqoke izigqoko ezifananayo njalo abanye phakathi bafake izikipa ezilombala oluhlaza. Kukhona umntwana njalo ogqoke imask ebusweni bakhe, njalo kukhona inyamazana elele phansi.

Abafundi abanengi kulezi insuku sebefundela imisebenzi eminengi etshiyeneyo eyeyezandla, abanye bayafundela ukubaza njalo abanye bayafundela ukuyakha, kuyangokuthi umfundi ukhethe kuphi.

Abantwana esikolo abakhanya behlezi phansi, ababili kukhanya ukuthi bayakhuluma bayancedisana bathwele iphepha elimhlophe. Abanye njalo kukhanya ukuthi bayabhala. Omunye njalo ukhanya ekhangele iphepha okutshengisela ukuthi usabala.

Abantu abanengi abakhanya ukuthi basesikolo bayafundela ukuyakha kugcwele kudala phansi njalo kukhona isakhiwo esikhanyayo okutshengisela ukuthi yikho lapho abayayakha khona kulezi nsuku abantu sebezifundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abantwana besikolo abahleziyo abagqoke ama uniform bagqoke amayembe alombala omhlophe njalo phezulu kwamabhokisi kukhona amabhuku abanye njalo babambe insiba zokubhala ezandleni.

Abantwana besikolo abahleziyo phakathi kwekilasi, abantwana laba kukhanya ukuthi bengabe bebhala umhloliso .Bonke bathwele insiba ezandleni okutshengisela ukuthi bayabhala njalo kukhona amaphepha ababhalela kiwo amhlophe.

Abantwana besikolo abahleziyo phezu kwamabhetshi phambi kwabo kukhona amatafula phezulu kwamatafula kukhona amabhuku akhanya evuliwe okutshengisela ukuthi bayabhala njalo abantwana laba bengabe bebhala umhloliso.

Abantwana besikolo kulezi insuku abasafundi amabala wodwa sebefunda lemisebenzi yenzandla etshiyeneyo lokhu kuzanceda abantwana nxa sebekhulile bengaphumelelanga ezifundweni zabo beziyenzele imisebenzi yezandla.

Abantwana kulezi insuku sebefunda imisebenzi yezandla esikolo bayafunda imisebenzi etshiyetshiyeneyo umntwana uyazikhethela okuthandayo abanye bayakhetha ukuyakha abanye bayakhetha ukubaza abanye bayakhetha ukukanika izimota kuya ngokuthi umntwana ukhetheni esikolo.

Abantu ababili abagqoke amabhatshi amhlophe omunye ngowesifazane omunye ngowesilisa , owesilisa ubambe insimbi esandleni kakhe njalo ugqoke amagilovisi alombala omhlophe owesifazana ukhanya elukile ikhanda lakhe.

Kulezinsuku abantu bayayenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo akukhethelekile ukuthi ngamadoda kumbe ngabafazi. Kukhona amadoda afundela ukuluka kube njalo abafazi abafundela ukukanika izimota.

Abantwana besikolo bahlezi phezu kwamabentshi phezulu kwamatafula kukhona amabhuku njalo kukhona omileyo owesilisa okhanya ukuthi angaba ngumbalisi wabantwana laba ekhanya ukuthi ukhuluma labo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu phezulu bagqoke amayembe alombala omhlophe kukhona abahleziyo njalo abaye bamile eceleni kukhona owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe okukhanya ukuthi kungaba ngumbalisi owabantwana laba

Abantwana besikolo abahleziyo , abaggoke amayembe amhlophe, kanye lokumnyama phansi. Phambili kwabo kukhona amatafula. Phezulu kwamatafula kugcwele imtshina emnengi okukhanya ukuthi bayayisebenzisa befundela ukuthunga.

Abantwana besikolo abamileyo emagcekeni lapho okugcwele khona utshani ubuluhlaza. Abantwana labo baqgoke amayunifomu, amayembe abo phezulu alombala omhlophe, njalo kukhanya ukithi kukhona abanye abantu okutshengisela ukuthi kungaba ngababalisi babo endaweni abami kiyo.

abantwana besikolo abahleziyo kukhona ingwalo ezinengi phambi kwabo njalo kukhanya ukuthi babuye lapha ukuzobala ingwalo lezi ukuze bethole ulwazi olutshiyeneyo emabhukwini lawa abawabalayo

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi. Abagqoke amahembe alombala amhlophe. Njalo kukhona umntwana ongumfana omileyo okhanya ukuthi uyakhuluma phambili kwabanye.

Abantwana besikolo abagcwele phakathi esikolo okutshengisela ukuthi abafundi, abanye bagqoke amayembe amhlophe abanye njalo bagqoke izigqoko ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, kugcwele lamakilasi endaweni leyo awabafundi awokufundela.

Abantu abanengi ababuthene esikolo. Abanye bathwele omakhala ekhukhwini ezandleni. Kukhona njalo abantu abagidayo phakathi abesilisa kanye labesifazana. Abesilisa bagqoke okumhlophe phezulu.

Abafundi besikolo abagqoke impahla ezifananayo njalo bakhanya befundela imisebenzi yezandla kulezinsuku ababalisi sebefundisa abafundi imisebenzi etshiyeneyo eyezandla.

Abantwana besikolo abakhanyabehleziemagcekeni. Abantwana laba bonke bagqoke ama yunifomu njalo abanye bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu. Abanye bafakile amajesi kukhanya amakilasi amanengi phambi kwabo.

Igedi lesikolo elipendiweyo labhalwa ngamabala abomvu, njalo umduli lawo upendiwe. Kukhona njalo isakhiwo esibhaliweyo phezulu nxa ungena. Abantu bayafika bebala.

abantwana ababili abagqoke ama uniform esikolo eceleni komduli wesikolo kukhona imidududu emileyo njalo igedi lesikolo lipendwe ngependa emhlophe kanye lebomvu labhalwa

Umduli olombala omnyama lapho ababalisi ababhalela khona umsebenzi wabafundi njalo ababalisi nxa bebhala bayasebenzisa amatshoko alombala omhlophe bebhala umsebenzi wabantwana

Isikolo esiyakhwe kuhle kakhulu kukhona amaluba aluhlaza acecisileyo. Njalo isikolo lesi sipendiwe, kweyinye indawo sipendwe ngombala oluhlaza njalo phezulu saphindwa sabhalwa ngamabala okukhanya ukuthi kungaba libizo lesikolo.

Umduli wesikolo oyakhe ngezitina ezihle kakhulu. Njalo kukhona ibhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo elitshengisela ukuthi kungabe kubhalwe ibizo lesikolo lesi kanye lomgwaqo lapho abafundi abahamba khona lezihlahla.

Esikolo kukhona imota ezimilileyo Kanye labantu abakhanya behamba kukhona utshani obuluhlaza phakathi Kanye lezihlahla ezinkulu kuphinde kube lebhakani elikhulu elilombala omhlophe elibhaliweyo.

esikolo kugcwele abantu abanengi abamileyo abanye njalo bathwele omakhala ekhukhwini esandleni kukhona abantu abakhanya begida kule indawo abesilisa kanye labesifazana

Abantwana besikolo abahleziyo abagqoke amayunifomu. Bagqoke amayembe amhlophe nnalo bagqoka lamamask alombala omhlophe. Phezulu kwamatafula kukhona amalephuthophu okukhanya ukuthi bawasebenzise kanye lezigubhu zamanzi.

Abantwana besikolo abanengi bahlezi phansi abanye agqoke amayembe amhlophe, phambili kwabantwana kukhona abesilisa abamileyo okukhanya ukuthi bayaxoxisana labantwana.

Owesilisa omileyo eceleni komduli, umduli ulombala amnyama. Njalo ubebhala ngetshoko elombala omhlophe. Ekhanya ekhombela okutshengisela ukuthi uyafundisa abafundi, njalo ngabe ecasisa akubhalileyo.

Abantwana besikolo abagqoke ama yinifomu , kukhanya begade phezulu kwamatafula abo lapho ababhalela khona. Bagqoke amayembe amhlophe. Kukhanya bebambe amafasiteli.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform okukhanya bethwele izikhwama okutshengisela ukuthi izikolo zingabe sezivaliwe sebebuyela ngekhaya kumbe izikolo zivuliwe sebehamba ezikolo begada amabhasi.

Abantwana abanengi abamileyo emagcekeni esikolo. Bagqoke okuluhlaza phezulu abanye, njalo kukhunya bethwele izikhwama. Kukhona imota emileyo elombala omhlophe lamavili amnyama.

Ekilasini phakathi kukhona amabhensthi abafundi okuhlala kanye lamatafula lpho abafaka khona amabhuku abo nxa bebhala. Kukhona njalo lamafasiteli akhanyayo. Umduli phakathi ukhanya upendiwe.

Esikolo kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo, njengoba kufunda abantwana abanengi abayabe befundela emakilasini atshiyeneyo. Kukhona njalo utshani obuluhlaza phansi, kuphinde kube le fulegi yesikolo, lezihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Isikolo esilamafasitela amahle angenisa umoya nxa abafundi bebhala kukhona iminyango evuliweyo kukhona umntwana omileyo duzane komduli njalo kukhona amaluba aluhlaza phansi kwezihlahla ezinkulu

Abantu abakhanya behamba emagcekeni esikolo. Okukhanya ukuthi kungaba ngabafundi bemfundo yaphezulu. Kukhona utshani obuncane obuluhlaza obuphansi, kanye lezihlahla ezinkulu ezigcweleyo. Kulezakhiwo ezitshiyeneyo phakathi.

Abafundi abakhanya behlezi phansi ,njalo kukhona amalaptop abawathweleyo. Ama laptop lawa alombala omnyama kukhona njalo abathwele usiba ezandleni okutshengisela ukuthi bayabhala.

Itafula elikhulu eceleni kukhona izitulo ezimbilli okutshengisela ukuthi ngezabafundi ezokuhlala phezulu kwetafula kukhona izigubhu ezilemibala etshiyeneyo kuphinde kubekhona lamankomitsho

Abafundi abafunda emfundweni yaphezulu abanengi bahlala phakathi esikolo. Zikhona izindlu zabafundi njalo phakathi ezindlini zabo kuyabe kukhona imbheda, kubekhona indawo lapho abageza khona izandla lendawo yokubeka impahla zabo kanye lezikhwama zabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu abahleziyo abanengi abesilisa kanye labesifazana. Phezulu kwamatafula omunye lomunye ulelaptop yakhe ayisebenzisayo nxa efunda.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu zilezakhiwe ezinhle kakhulu kanye lamafasiteli njalo kuyabe kukhona utshani obuncane obuhle phansi kanye lezihlahla ezinkulu kuphinde kugcwale lamatshe phansi.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izakhiwo ezinkulu. Kukhona njalo amafasiteli angenisa umoya, kuphinde kube khona amabhakane abhaliweyo, ayabe etshengisa abantu abangenayo ukuthi nxa ufuna ukuya endaweni enje uqonda ngaphi.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu euniversity, kukhanya behlezi ezitulweni phezulu kwamatafula kugcwele ama laptop amanengi atshiyeneyo, okukhanya ukuthi bayawasebenzisa nxa befunda esikolo.

Abafundi bemfundo yaphezulu, lapha abafundela khona, kukhona amatafula kanye lezitulo. Njalo umduli wakhona upendwe ngependa emhlophe. Kukhona njalo amafasitele, angenisa umoya nxa befunda.

Izakhiwe zesikolo zemfundo yaphezulu ,ziyakhiwe ngobunono obukhulu njalo obuphakemeyo. Kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona, njalo izindlu lezi bayazibhadalela. Kukhona njalo amaluba acecisileyo.

Abazali abanengi bayajabula ukubona abantwana babo bephumelela ezifundweni beze beyefika ezingeni laphezulu i"University "besiyafundisa befundela imisebenzi etshiyeneyo lokho kuyajabulisa nxa ungumzali ukubona umntwana esenza kuhle.

Abafundi abakhanya bemile emagcekeni esikolo .Duze kwabafundi kukhona amatende amhlophe njalo eceleni kwamatende kukhona imota emileyo .Kulezihlahla ezinkulu ezinde ezikhanyayo phakathi kwesikolo

Abafundi bemfundo yaphezulu abahlezi ezitulweni ezilombala obomvu, kukhona amatafula, phezulu kwamatafula kukhona amabhuku alombala omhlophe, njalo kukhona lamalephuthophu okukhanya ukuthi bayawasebenzisa

kuyajabulisa ukubona abantwana bephumelela ezifundweni zabo beze beyefika emfundweni yaphezulu eyunivesithi. Sebesiya fundela ukuyenza imisebenzi etshiyeneyo, abanye bayafundela ukuba ngababalisi, abanye bafundele ukuba ngodokotela kanye labo mongikazi.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu njalo kukhona lotshani obuluhlaza phansi obuncane obuhle kanye lamaluba acecisileyo. Kukhanya kuchayiwe impahla okutshengisela ukuthi ngezabantwana besikolo.

Abafundi abemfundo yaphezulu abanengi bafunda behlala phakathi esikolo zikhona izindlu zabafundi phakathi khonapho abahlala khona kuyabe kukhona imibheda lapho abalala khona lendawo zokubeka izikhwama zabo.

Indlu lapho abafundi bemfundo yephezulu abahlala khona nxa bebala ingwalo zabo kuyabe kukhona amatafula kanye lezitulo zokuhlala kuphinde kube lamakhetheni ayabe bevalile.

Isikolo esemfundo yaphezulu elesakhiwo esiyakhwe kuhle kukhona njalo amafasiteli kule indawo angenisa umoya eceleni kukhona izihlahla ezinkulu kanye lotshani obuluhlaza phansi.

Esikolo yemnfundo yangaphezulu kugcwele izakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo lapha , kukhona njalo izindlu zabafundi, abanye abafundi bahlala esikolo kukhona izihlahla ezikhulu phakathi.

Esikolo phakathi kukhona umduli olezitina njalo kukhona amaphepha anamathiselweyo amanengi. Amaphepha lawa abhaliwe. Abhalwe ngamabala amnyama okutshengisela ukuthi abafundi bayahamba besiyabala bebona okubhaliweyo lapha ukuze bengaphambanisi imithetho yesikolo.

Esikolo semfundo yaphezulu euniversity kukhona amaluba acecisileyo esikolo kanye lotshani obuluhlaza njalo kukhona izihlahla ezinkulu phakathi kule indawo ezenza isikolo sibukeke sisihle.

Abafundi abahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza phambi kwabo kukhona amatafula phezulu kwamatafula kukhona amabhuku lapho ababhalela khona phambi kwabafundi kukhona owesilisa omileyo.